Enserebe ishatu ziriyo nizicwanganiza oruguuto orw'itaka Kandi ziriyo niziranzya aharubaju ziriyo nizitaha omukibira Kandi oruguuto oru niruraba omukibira

Orugari orukozirwe kurungi munonga Kandi rwine erangi ez'omutaano harimu ezirikwera ezirikwiragura eza kinekye nana ezirikutukura kandi nirureebeka gye

Eki n'ekihumi eky'enjoki kihanikirwe omu mwanya omu muti kandi kikozirwe omu mbaho ahamwe n'amabati ah'iguru.

Eri eiramizo ry'abasiramu, nirireebeka ekicweka ky'ahaiguru, risigirwe rangi eya kinekye, kandi ni riraingwa munonga.

Emootoka eri aha eyemereire kandi aharubaju rwayo hariho n'omushaija ahekire ebitookye aha kagaari nibingi bihikire ahaiguru aharubaju hariho na n'abantu abandi.

Omushaija ayemereire Kandi ajwaire ebijwaro byerangi erikutukura ana enyuma hariyo nana ebyombeko ebishakaize amabaati agerangi erikutukura

Emyenda yomutaano ebyabakazi ahu barikugiguriza eryaha harimu za burawuzie harimu ebiteteeya harimu nana emyenda etashonirwe

Baasi empango ey'erangi eyakinyaatsi eya Link eyemereire kandi abantu baingi bariyo nibaguza ebintu kandi babyereza ahaiguru kandi n'endiijo eriyo terikureebeka gye kuriya omu maisho

Enju ibiri enyuma hariyo ey'eibaati Kandi ey'ebaati egi ehomookire erimu orwigi kandi nana omu maisho hariyo ey'ebinyatsi ey'ebinyatsi nayo tehomire gye zoona ziri omurangi erikwiragura

Ebendera ez'omutaano, kandi harimu ez'amahanga aga ag'omutaano, ahabw'okuba zoona bazihanikire. Ni nyingi munonga.

Obufuuha bubiri Kandi omu maisho gakafuuha kamwe hariho abantu bana abemereire Kandi owatakano ashutami aha katebe aha rubaju hariho omuti Kandi enyuma nindeebayo enshozi ishatu

Oru n'orurembo harimu zamotooka harimu na n'emiti ey'amashanyarazi na n'ewaaya ez'amashanyarazi na n'ebyombeko eby'abantu hamwe na n'abantu.

Abashaija babiri bemereire omulyato Kandi elyato eri riri omu maizi aharubaju rwebinyansi eby'erangi ya kinyansi omwe akwasire akati akaringwa ondijo akwasire ekiti .

Oruguuto rwitaka orurimu ebyondo byingi harimu ebimotoka bishatu Kandi ekimotoka kimwe kiraingwa kiri aha rubaju ekindi kishwekyereire ekitundubaare eky'erangi eya kinyatsi kiri ahagati ekindi bakiteireho ebiti kiri haihi nkokugwa Kandi aha rubaju hariho nedeeya ez'amakara

Oruguuto rwitaka ente nizirabamu Kandi omushaija ari enyuma yaazo aha rubaju hariho ekibira Kandi omu maisho rwazo hariho enju eyombekire gye

Emotoka eyabarambuzi eriyo netambura omukibira Kandi emotoka egi yahika aha ntwiga eyomu maraka amaraingwa eyemereire aharubaju rworuguuto

Omushaija ajwaire jaketi kandi ajwaire n'ekigofiira omu mutwe ajwaire na bag omu mugongo akwatsire akati ariyo nashuuma aharubaju hariho n'ebiti ebindi

Ekikopo kihango kya Gama Kandi ekyekyoma ekyerangi eyakinyatsi kirimu bussha aha rubaju hariho omugaati Donati biri haihi n'ekikopo

Obufuha bubiri Kandi akafuha akamwe haihi Nako haruho abaana babiri n'edomora kandi haruho n'omuti ahambaju zoona haruho ebinyansi n'emiti.

Abashaija bashatu bari omu ryato. Kandi omwe akwatsire enkasi ariyo naavuga eryato, ondiijo ayemeire akwasire enkasi omu mukono gwe ogwa bumosho ogundi akwatsiremu ebyenyanja, kandi abyerereize ahaiguru ariyo ashemereirwe munonga. Ondijo ashutami omu ryato.

Omushaija ariyo nasindiika ebitookye ahagaari omumaisho Kandi enyuma hariyo abashaija babibiri abarikutambura abarikumuruta aharubaju hariho nabandi abarikutambura barikugyenda naza motooka nana ebyombeko aharubaju

Orurembo oruhango, kandi orurembo oru harimu amaju ag'abantu, harimu n'entookye harimu n'emiti n'oruhango oruri n'aha kashozi harabiremu n'ewaaya eyamashanyaraze.

Omukazi ashutami ah'akameza akakye kandi omushaija ashutami ahansi ariyo namushara enono kandi omu maisho gaabo abashaija n'abandi bashutami okweyongyerayo abandi bariyo nibatambura aha rubaju bari haihi na geeti aha rubaju hariho emiti.

Omushaija ari omurangi ekwiragura ayemereire aharubaju rw'enyanja mpango Kandi omushana guriyo nigurenga n'obwire bwomwabazyo.